Shimuuli shino shilimo bya purple ne buwanga, inzukhi yino yetsele yashikwilekho nga ili khuwenzamo bunabutokota ubuuli mushimuli ishishi, inzukhi yino ili ni tsi'color tse nabinzari ne ts'icolor tsimaali, ili khususuna bunabutokota ubuuli mushimuli ishi.

Balambuzi babili aba bali bazungu, sebaali ba'Africa ta bakwarire, mutwela wakwarire ikofila iya blue wasutile ne ibaga khumukongo wa'ambile ne i'camera mukhono wakwarire imbaale ne isaawa khumukhono, umuzungu uwakhabili umulondelelekho wabonekhele nga umukhaasi naye wakwarire imbaale wakifumbilekho ne i’tshirt ne ibaga khumukongo, iliyo umwana ukhwomwama inyuma, wakwarire isaati iye blue ne imbaale imaali wasutile ne khaveera mukhono yabaawo ne umusulukhale naye uwimikhile khundulo.